Omiti odha simana na inadhi pumbwa okutetwa po oshoka omiti odhindji ohadhi liwa kiinamwenyo, ano omiti odho iikulya yiinamwenyo. Ha ashike iikulya yiinamwenyo ihe omiti ohadhi tu pe omizile dhokuvululukilwa, noshowo ohadhi lokitha omvula nawa. Mpoka pu na omiti omvula ohayi loko po nawa.

Oondjuhwa osha simana ngaashi aawambo oyendji oya simaneka oku tekula oondjuhwa, oondjuhwa olundji ohaye dhi dhipagele aayenda uuna yega momagumbo gawo. Oondjuhwa ohadhi vala wo omayi gena uundjolowele uuna omayi ogendji ohaga landithwa po noku etela omulandithi iimaliwa yoku kandula po oompumbwe dhimwe.

Okutekula oohi nako uunafalama. Oohi odhasimana nodha pumbiwa moshigwana oshoka odhina onyama yina uundjolowele. Hanyama ayike ihè oohi ohadhi vulu oku eteĺa omutekuli gwadho iiyemo uuna dhakoka omutekuli gwadho oha vulu okudhilanditha eta mono iimaliwa mbyoka ta vulu okulanditha oompumbwe dhe.

Oondjuhwa odha simana unene tuu kaawambo. Aawambo oyendji oya simaneka oondjuhwa oshoka odho haya dhipagele aayenda uuna aayenda yeya momagumbo. Oondjuhwa odhina onyama yina uundjolowele dho odhina omayi ngoka gena uundjolowele.

Uunamapya owa simana unene tuu kAawambo. Aawambo oyendji oyena omapya moka haya longo iilya mbyoka hayi etapo uusila mbono hawu telekitha ongalamwithi yashiteni sho osho hakutiwa waana ompagona kuna iilya. Ha iilya owala ihe niilyalyaka mbyoka hayi longithwa oku ninga omalovu giilya, omakunde nosho omapungu noofukwa.

Uutekinolohi wa ningi dhingi mongashingeyi. Uunamapya wetu paife ohawu mono esiloshimpwiyu li li nawa. Ngele tashi ya pomeya pokutekela, aantu ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha omikalo ndhoka dha ndulukwa po kaantu mboka ye na uunongo owundji, omikalo ngaashi dhoopaipi dha tsuwa ombululu e ta dhi tekele iimeno.

Omuwambo oha ti waana mutanda kuna ngombe, oongombe odha simana unene tuu kAawambo. Oshoka ohadhi tselwa miituthi yomanyanyu nomiituthi yomaluhodhi, ano oongombe ohadhi longithwa pamikalo odhindji. Ohadhi vulu wo okudhipagwa onyama yadho tayi liwa po. Dho ohadhi vulu wo okulandithwa po e tadhi etapo iiyemo.

Uushitwe oshinima oshi wanawa no oshinima shina iinima mbyoka omuntu apumbwa oku tseya noku konakona ngashi omahala ngoka gena oondundu. Oondundu dhimwe dhominima mbyoka hayi nana aatalelipo oku za kiilongo niilongo ye ye yatale, dho ohadhi gandja wo oompito kuunona woskola wufalweko wuke dhi tale.

Uuyuni sho wahumu komeho mongaashingeyi otwa etelwa popepi omahala omawanawa, momahala moka muna iipundi niitafula olundji tovulu okuadha mo iipundi iitafula mbyoka yahongwa okuza momiiti, yahoongwa kaantu yoyene okulongitha uunongo wawo wopaushitwe.

Iinamwenyo haayihe ya pumbwa okukala mokati kaantu. Yimwe yo iinamwenyo oye edhililwa moshikunino shiinamwenyo ngaashi oondjamba. Oondjamba inadhi edhililwa ashike molwa tadhi vulu okuyonagula, ihe oondjamba odhi na wo uuwanawa ngaashi omakelo gadho ohaga longithwa unene kAawambo, haye ga longitha okwiinyukumina, okwiipanga omikithi dhi ili nodhi ili.

Iinamwenyo mbyoka hayi eshililwa moshikunino shiinamwenyo oyili pamaludhi ogendji, yimwe yomiinamwenyo mboka ongaashi oongolo. Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi vulu okunana aatalelipo okuza kiilongo yawo ye ye yatale kutya ongolo oshinamwenyo naanaa shili ngiini noha shikala shatya ngiini pakutalwa nopawushitwe washo.

Oondjuhwa odha simana unene tuu kaawambo. Aawambo oyendji oya kotoka noya ningi iikuku yoondjuhwa . Iikuku yoondjuhwa odhindji ohadhi vala omayi nuuna dha vala omayi ngoka aantu ohaye ga kutha po etaye ke galanditha po yo mokulanditha po omayi ngoka taya imonene mo iiyemo, iiyemo mbyoka tayi kandulapo oompumbwe dhimwe dhi ili le.

Iimeno oya pumbiwa oku kaliwa nayo, ohayi zi omufudho ngoka hatu fudha, yo ohayi vulu wo okuza iiyimati nenge iikwamboga mbyoka hatu li. Iikwamboga ihatu yili owala, ihe ohatu vulu wo natango oku yi landitha tse tu imonene mo iiyemo. Nuuna twi imonena mo iiyemo, iiyemo ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Ano iimeno oya pumbiwa oku kaliwa nayo noku silwa oshimpwiyu.

Aantu monale oyali haya longitha oonani nenge haya papula noonkondo dhawo ashike mongaashingeyi uuyuni sho wa hedha komeho uutekinolohi noweya. Aantu ohaya longitha omambakumbaku moku pulula omapya gawo . Omambakumbu ogena uuwanawa owundji ngaashi: ohaga mana pethimbo ,ihaga kwata ethimbo ele go ohaga longo oshilwa oshinene shivulithe oonani nenge epapulo lyoonyala.

Uuteholohi sho wa humu komeho mongashingeyi aanafalama unene tuu mboka yiimeno oya ningilwa nawa. Oshoka opuna omashina gokuvundakaneka evi nawa nokutulamo uuhoho. Nashika ohashi eta iimeno yimene ya manguluka nohayi tulako wo iiyimati oyindji yo oyina uundjolowele.

Uuyuni sho wa humu komeho ngashingeyi, aantu nomadhiladhilo gawo og huma komeho. Aantu mopaife oya kotoka. Paife otaa tekula yo yene iikulya yawo ngaashi oohi otaye dhi tekula dho dhene. Taya vulu wo okulya iiyemo yawo. Haya kutha owala megumbo nenge mwaashoka ya tekula.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yaawambo, aawambo oyendji oyasimana okutekula oondjuhwa, oshoka oondjuhwa ohadhi dhipangelwa aayenda momagumbo dho oondjuhwa natango ohadhi vala omayi ngoka ngena uundjolowele molutu lwomuntu.

Iinamwenyo ngaashi oongombe odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Dhi pewe iikulya mbyoka tayi tungu opo dhi vule okukala dhina uundjolowele nuuna tadhi ka dhipagwa kuze onyama, mboko taali onyama otayi kala yi na uundjolowele. Ano oongombe odha simana miinima oyindji nohadhi longithwa miinima oyindji.

Oondjuhwa odhili onga iitekulwa namwenyo yaawambo. Odhasimana! Ohadhi vulu wo okulandithwa po mpanga ooshona ano uuyuhwenaohadhi vulu okulandithwa po , omuntu ta kiitekulila ko yemwene. Odha simana wo oshokaa ohadhi telekelwa aayenda momagumbo dho ohadhi vulu okudhipagwapo ee tadhi landithwapo. Ohadhi etele ano aantu iiyemo mbyoka hayizi uuna yedhi landithapo.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo mbyoka hatu tekula momagumbo unene tuu tse Aawambo. Oondjuhwa odha simana miinima oyindji oshoka ohatu vulu okudhi tekula. Uuna twedhi tekula etadhi koko, ohadhi vulu okudhipagelwa aayenda uuna megumbo mweya aayenda. Ohadhi vulu wo okuvala omayi ngoka hatu li nenge hatu galanditha opo tu imonenemo iiyemo. Ano oondjuhwa odha simana kiinima oyindji.

Efuta limwe lyomiishitwa yaKalunga ndyoka li na omeya ihaaga pwine. Omeya gefuta Aawambo oye ga tala ko haga panga. Kefuta ohaku adhika wo iinamwenyo oyindji ngaashi oombwa dhomomeya. Koombwa dhomomeya Aawambo oyendji ohaa kutha ko omagadhi ngoka haa longitha okwiipanga nago nokuninga nago iinima.

Mongashingeyi iimeno ohayi mene nawa molwa omashina ngoka gatotwa po guutekinolohi go kumeneka iimeno, ohayi mene na ohayi tula ko nawa iiyimati yahapupala na oyina oongushu molwa omashina ngoka hayi yi pe uuhoho wagwana niinima ahyihe yikukokitha no kutulitha ko.

Oongolo iinamwenyo yatate Kalunga, mbyoka hayi monikitha eshito li kale li li nawa. Oongolo ohadhi nana aantu okuza kiilongo niilongo, yeye ya tale ,nuuna taya tala ohaya gandja iiyemo mokudhitala. Oongolo ohadhi longwa woo moosikola, ohadhi gandja no hadhi pe uunona opo wu vule okukatalela po omahala mpoka dhili.

Oku totapo ofaalama yoohi okwo dhingi ye gwonale okwa tile, "waa kambadhala kusindi", oohi dhoka uuna dha tameke oku valathana nena mwene gwadho nenge omunafalaama oha kala uuvite nawa oshoka ohadhi mweetele iiyemo uuna tedhi landitha kaantu dho oohi odha simana oshoka odhina uundjolowele.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo. Odha simana unene tuu kaAwambo oshoka Aawambo oyedhi tala ko onga odho hadhi dhipagelwa aayenda. Ano onyama yadho oya simana uuna megumbo mweya aayenda. Oondjuhwa wo ohadhi vala omayi ngoka haga liwa nogena uundjolowele molutu lwomuntu.

Aanamapya oyendji una ya likola iiyimati yiimeno yawo ohaye keyi landitha po, una yeyi landitha po ohaye yi landitha po kiimaliwa yo ta yi iimonenemo iiyemo, iiyemo mbyoka haya longitha okulanda oompumbwe dhawo adhihe dhoka yapumbwa, ano osha simana okukala wuna iimmeno hayi tula ko.

Aanafalama mboka ha ya tekula oohi oyo dhingi, oshoka oohi una dha koka ohaye dhi yulamo, haya yulamo owala dhoka dha koka tadhi wapa nlokuliwa. Oohi odhina uuwanawa owundji molutu, oha dhi gandja oonkondo nodhina uundjolowele kashishi ashike koku liwa ihe ohaya vulu okudhi landithapo etaya imonenemo oshimaliwa.

Iimeno oya pumbiwa mokukalamwenyo komuntu kehe, oyindji ohayi zi omafo ngoka haga longithwa okuninga omiti dhokupanga omavu ogendji momaluntu gaantu nomomalutu giinamwenyo nosho tuu . Kiimeno ohaku zi wo iikulya mbyoka hatu li ngaashi iiyimati nenge iikwamboga mbyoka ha tu li .

Omiti odhili dha simana na inadhi pumbwa oku tetwa po oshoka mpoka puna omiti dha ziza nawa ohapu lokwa nawa komvula, na uuna oomvula ya loka nawa ohayi meneke nawa iimeno, niimeno mbyoka tayi kunwa kaanafalama, ka ashike iimeno ihe omiti inadhi pumbwa oku tetwa po, oshoka omiti odho iikulya yiinamwenyo oyindji.

Aawambo oyendji oya simaneka Oongombe, gwonale okwa tile waana mutanda kunangombe. Ano Oongombe odha simana, odha simana oshoka ohadhi tselwa piituthi yo manyanyu niituthi yo maluhodhi. Ha ashike Oongombe dha simanekwa kAawambo ashike Aawambo oya simaneka woo nIikombo oshoka oha yeyi tekula, yo ohayi liwa woo oyina onyama ombwaanawa.

Oondjuhwa nenge ookahadha odhili dha simana unene tuu momuhoko gwAawambo, aawambo oyeli yasimaneka oondjuhwa oshoka oha yedhi dhipagele aayenda yawo nenge haye dhi dhipaga yalye yoyene oondjuhwa odhina uundjolowele , ka kele konyama oha dhizi wo omayi ngono gena uundjolowele.

Uunamapya owa simana unene tuu kAawambo nomolwa ehumo komeho ndyoka lye ya olya etelela omauwanawa ogendji ngaashi omambakumbaku ngoka haga vulu okupulula, ngoka haga vulu okutekela naangoka haga vulu okutula uuhoho piimeno yi vule okumena nawa yo yivule oku ima iiyimati nenge iikwamboga.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka ya simana, olundji ohayi nana nokuli aantu okuza kiilongo niilongo. Yeye ya tale kutya odhafa peni nohadhi monika ngiini. Nuuna aatalelipo mboka ta yeya, ohaya etelele iiyemo yasha moshilongo. Ano odha simana nodha pumwa okusilwa oshimpwiyu.

Pomahala mpoka puna omiti odhindji nodha gwana ohapu lokwa omvula yagwana nawa . Nuuna omvula tayi loko yagwana nawa ohayi meneke nawa shoka shakunwa kaantu momapya gawo nenge miikunino yawo. No haya eta opo yaka kale yena omuteyo omwaanawa.

Okuyula oohi pamukalo omuwanawa ano uuna aantu taakutha mo dhoka oonene dha gwana okuliwa osho oshinima oshiwanawa oohi odhina omauwanaw ogandji uuna omuntu teshi ningi pamukalo ngoka guuka oohi ohadhi vulu okwee eta omuntu iiyemo uuna omuntu tedhi landitha ye a vulu oku ikwatha oombwanawa wo molutu oshoka odhina uukolelele.

Iinamwenyo mbyoka tuna moshilongo shetu otuna yimwe inayi uthwa okukala mokati kaantu . Mbyoka inayi uthwa okukala mokati kaantu ongaashi oondjamba . Oondjamba odhina woo uuwanawa owundji . Uuwanawa hawu zi kondjamba ongaashi omakelo gawo ,aawambo oyendji omakelo gondjamba ohaye ga longitha oku itsinina ,oku ipanga omikithi dhi ili nodhi ili .

Moshilongo otuna ehala ndoka ahalu ithanwa oshikunino shiinamwenyo . Ano oshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ogendji. Yimwe yo miinamwenyo mbyoka ongaashi oompugulu, uumenye, oompo , oondjamba nayilwe . Iinamwenyo mbyoka ohayi eta oshimaliwa moshilongo una aatalelipo ta ye ya oku tala.

Okutekula oohi osha simana oshoka uuna oohi dha tekulwa e tadhi koko nawa, e tadhi a dha okuliwa, omutekuli gwadho ohiipandula oshoka oohi odhina uundjolowele ano ohali uundjolowele, ye oha vulu okwiimonena mo iiyemo uuna ta landitha po shimwe dhomoohi she ye ta mono oshimaliwa.

Aatekuli yoohi otaya ningi oshilonga oshiwanawa oshoka uuna yedhi tekula ohaye kiipandula konima oshoka omukaga oye gu tidhila kokule. Yo natango ohaya vulu okudhilanditha po nuuna yedhi landitha po ohaya imonene iiyemo yokulanda oompumbwe dhilwe kaadhishi oohi.

Uutekinolohi owo dhingi, oshoka owe tu etela omauwanawa ogendji. Otu na omambakumbaku ngoka hatu pululitha mopaife, opo tu vule oku kuna iimeno yetu mbyoka twa hala oku kuna. Niimeno yetu uuna ya kunwa mevi lya pululwa kembakumbaku, ohayi mene nawa noku tupa oku teya okuwaanawa.

Etango uuna lyapita, ohali tu pe omauwaanawa ogendji. Etango ngele lya piti ohali tupe uuyelele, opo tu vule oku mona ko, ano ngele kaku na etango itatu vulu oku kala tu na uuyelele woku mona ko. Ohali pumbiwa wo kiimeno yetu. Iimeno yetu ohayi longitha etango, opo yi vule oku koka nawa, yo yi vule oku tula ko iiyimati iiwaanawa. Ano etango olya simana kaantu ayehe , muuyuni awuhe.

Aantu mongashingeyi otaa tekula oohi yoyene sho oshinima oshiwanawa, oshoka oohi dha tekulwa kantu yene ohaye dhi kutha mo e taya vulu okulya iizemo yoonkondo dhawo. Yo taya landithatha wo oohi dhimwe e taye imonene iiyemo yaza moonkondo dhawo dhoka ya tekula yoyene, nenge yeeta po yo ye ne.

Paushitwe oondundu odho iinima iiwanawa. Ohadhi longwa moosikola nohadhi etele aanasikola, opo yaye ye kedhitalelepo ya kale yeshi kutya shoka ha yalongwa oshike. Ohashi ya ningile wo oshipu meilongo lyawo. Ohadhi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo yeye yedhitale nokuya wo aantu yoyene ha yayiko yekiiyuvithe nawa.

Omeya oga pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Sho osho mopaife wu wete oya huma komeho aantu ohaya longitha oopipi okutaandelikitha omeya ga thike pomahala nomahala. Omeya ohaga kala wo ga tulwa omiti, opo aantu ya vule okunwa nokulongitha omeya ga yela nogena uundjolowele itaage yee etele nande omikuthi dhasha.

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha oonete. Oohi ohadhi liwa, odhina uundjolowele owundji, uuna aantu mboka ya kwata oohi, otaya vulu wo okudhi landitha yo tayi mononene iiyemo, mbyoka tayi vulu okuya kwathela miinima oyindji.

Mongaashi ngeyi aantu sho ya humu komeho, aantu ohaya tekula oohi mokudhi pa iikulya taye dhi umbile momeya. Shika omolwaasho uuna taye ke dhi kwata mo mmomeya otadhi monika dha hapuka, notadhi monika nawa dho odhi na uundjolowele, na kadhi na nande omikithi dhasha, otadhi vulu oku liwa kaantu.

Aawambo oyendji uuna ya longa iilya yawo momapya nenge iilyaalyaaka ohaye yi pungula momashisha ano iigandhi. Iigandhi mbika iiwanawa noya simana, oshoka ihayi tukitha iilya nenge shoka sha pungulwa mo. Ohashi kala mo shi li monkalo ombwaanawa sha tegelela okukuthwa mo sho shi ka liwe.

Iinamwenyo oyindji mbyoka hayi kala kokule naantu, ano hayi kala nande okoshikunino shiinamwenyo, ohayi nana aatalelipo, oku za kiilongo niilongo yo tyeeta iiyemo moshilongo uuna tayeya oku yi tala. Iinamwenyo mbika ongaashi nduno oondjamba meya nosho wo oompanda.

Okutekula oohi oku na uuwanawa owundji ngaashi ndhono dha tulwa moondoloma ohadhi pelwa mo iikulya nuuna dha pelwa mo iikulya ohadhi koko nawa dhi na uundjolowele owundji. Ohadhi liwa kaantu nohadhi vulu wo okulandithwa aantu yi imonene iiyemo niiyemo yawo ye yi longithe oku ya etela omawuwanawa ogendji.

Eshito ewanawa. Moshilongo otuna mo omahala gena omeya haga kunguluka, go omeya ngoka ogo haga longithwa moshilongo ashihe koonono. Okunuwa noshowo okwiiyoga nokutekela iimeno yetu. Omeya ngoka geli komakungulikilo, ohaga vulu wo okunana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili, yeye ya tale nkene omeya haga kunguluka.

Omapungu oyo iimeno mbyoka hayi kunwa kaantu yoyene. Omapungu ohaga gandja omawuwanawa ogendji. Omapungu ohaga liwa gogene go ohaga vulu wo okutsuwa e taga ningi po uusila mboka aantu haya longitha okutelekitha iimbombo. Omapungu ohaga landithwa wo kaantu opo yiimonenemo iiyemo yawo, yo ya lye iizemo yoonkondo dhawo.

Uutekinolohi owo oshinima oshiwanawa nomongashingeyi kutse Aawambo ohawu tu pe eteyo ewanawa kiimeno yetu, oshoka uutekinolohi ohawu tu kwathele opo iimeno yetu yi vule okukala ya mena mevi ewanawa li naoonkondo yo tayi vulu wo okutula ko iilikolomwa.

Mongashingeyi uuyuni wazi konima. Uutekinolohi we tu tetula . Ano mopaife aantu ohaya longitha omikalo omipe dhokutekela iimeno. Omikalo ongaashi , okuna omikalo dhoopaipi dha taakanithwa miikuunino . Oopaipi tadhi tsuwa oombululu. Moombululu mono uuna kwa patululwa kopomba ohakuzi omeya etaga tekele iimeno ayihe.

Uutekinolohi mongaashi ngeyi wiindjipala naa nampya mongashingeyi oya ningilwa nawa, ihaya longo we nuudhigu oshoka iimeno yawo otayimene yilikoshi yomashina, ano kohi yuu tekinolohi nohayizi iiyimati iiwanawa oshoka otayi mene tayi pewa oompubwe adhihe.

Oondjuhwa odhili onga iitekulwa namwenyo yaawambo no dhili dhasima, oshoka aawambo oyendji oondjuhwa oha yedhi dhipangele aayenda yawo. Nonyama yondjuhwa oya talikako yina uundjolowele kaawambo oyendji. Ha kulya ashike, ihe aawambo oyendji ngele yatekula oondjuhwa ohaavulu okwiimonena iiyemo ngele yalanditha oondjuhwa nenge omayi ngoka hagazi moondjuhwa.

Okuninga ofaalama yoondjuhwa oko dhingi. Oshoka ngele wedhi tekula nawa niikulya yawo ndele tadhi koko, e tadhi tameke okuvalathana nokuvala omayi nena ongoye omuyamba. Oshoka otwiilikolele oshindji. Okutya ngaa oto ilikolele omayi notwiilikolelele iimaliwa uuna wa tameke okudhilanditha po, nenge okulanditha omayi ngoka tadhi vala. Ngoye to imonene oshimaliwa shoompumbwe.

Oondama dhi na oohi naantu taya umbile iikulya yokutekula oohi momeya, opo dhi kale dhi na uundjolowele uuna tadhi ka yulwa mo dho dhi ka liwe kaantu, dho dhi vule wo okuvalathana odhindji uuna dha lya iikulya mbyoka.

Uudhila wumwe womeshito lya tate Kalunga, uudhila oha wu monikitha eshito lyi kale ta li monika nawa, uuna tawu tuka ngawo otashiti owa nyanyukwa, uudhila oha wuvulu wo okuyahwa wo wuninge onyama, owu na onyama ontoye ndjoka yiholikwe kaantu, unene tuu kaAwambo, oha ya ningi omadhepa nokudhepa uudhila.

Iimeno oya simana, ohayi tupe omufudho ngoka hatu fudhile mo. Oya simana wo oshoka una ya kunwa nenge ya tsika ohayi kelele omeya gaa kungulule po emvi. Oya simana wo oshoka kiimeno ohaku zi iikulya mbyoka hatu li, iikwamboga nenge iiyimati. Iimeno oya simana moku kala kwetu akuhe.

Uunshitwe oshinima oshiwanawa unene ngele tashi ya kuuniimuna. Otu na iimuna oyindji nenge iinamwenyo oyindji ngaashi oonduli. Oonduli oombwanawa. Oshinamwenyo shoka hashi vulu okunana aatalelipo, ye ye ya tale kutya ngele taku popiwa onduli oshinamwenyo shi li ngiini pakutala.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji, iinamwenyo yili pamaludhi ogendji ngaashi oonduli. Oonduli ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye yatale onduli kutya oyatya nana ngiini na ohayi monika ngiini kolutu, ano ohayi etele oshilongo iimaliwa.

Moshilongo omuna omuna omahala ogendji ngoka olundji haga vulu okukala taga nana aantu yokiilongo nokiilongo yeye yega tale. Omahala ngaka ongaashi oondundu nuuna nee aantu yokiilongo yilwe tayeya ya moshilongo ya tale omahala ngaka, ohaya gandja sha ano oshimaliwa koshilongo. Nomukalo guli ngaaka oha gu eta oshimaliwa.

Aantu oyendji oya kotoka noya ningi ondunge yoku imbila iikulya yoohi momeya nuuna oohi dha li iikulya mbyoka ohadhi koko dhi na uundjolowele uwindji, yo taya yulu mo ndhoka oonene e taye dhi li po nenge ya landithe yo yi imonene iiyemo mbyoka tayi kandula po oompumbwe dhawo dhimwe dhi ili.

Okutekula oohi oshinima oshiwanawa, oshoka uuna oohi ndhoka dha tekulwa e tadhi koko ano dha gwana okuliwa, ohadhi yuulwa mo, aantu taya li. Onyama yoohi oya simana oshoka oyi na uundjolowele. Hakulya akuke, ihe oohi ohadhi vulu okweetela aantu iiyemo uuna taye dhi landitha.

Uuyuni sho wa putuka , aanamapya ihaya longo we nomatemo unene ngele tashi ya pokutekela iimeno yawo. Aawe paife aantu oyeeta po omaludhi ogendji gokutekela iimeno ngaashi okuninga oopaipi dha taakana iikunino yawo etadhi tsuwa oombululu wo ngele kopomba kwa patuluka iimeno ayihe ohayi gwanenwa komeya.

Pashiwambo ohaku tiwa omutumba etheta, wo uuwanawa ihawu zi anuwa pokapala ka yela. Muna aanamapya ya kuna iimeno yawo, etayi mene, e tayi tulako. Ohaya kutha ko nduno shoka sha tulwako kiimeno yawo. Oyendji yamwe shoka sha tulwa ko ohaye shi landitha po, opo yiimonene iiyemo yokulanda oompumbwe nenge okukandula po oompumbwe dhawo.

Uunafaalama kawushi ashike wiinamwenyo ihe niimeno woo . Ngaashi oofalalama ndhoka dhina iimeno ngaashi yuundombo ohadhi vulu okuninga iiyemo oyindji oku ya moshilongo. Uuna uundombo watulako ohawu vulu okugandjwa koositola dhi ili nodhi ili dho tadhi wu landa po nokweeta iiyemo.

Aanafalama yiimeno mongashi ngeyi ihaya longo we nudhingu oshoka uuyuni sho wa humu komeho opandulukwa omikalo odhindji dhoku tekela iimeno, ano okwa ndulukwa omikalo ngashi ominino tadhi andjakanekwa noshikunino etadhi tsuwa uumbululu nuuna kopomba kwa patululwa iimeno ayihe ohayi tekelwa omeya ga ngwana noga yeleka.

Moshilongo omuna omahala ongendji , omuna wo omahala ngoka hangithanwa kutya iikunino yinamwenyo , ano mikunino yinamwenyo ihamwendiwa nande kolupadhi , aantu oya pumbwa yakale tayendemo yeli miyenditho yawo una tatala iinamwenyo oshoka omuna iinamwenyo yimwe yanika oshiponga notayi vulu okuyonangulapo okanamwenyo yomuntu nenge ase owala lela.

Aanafalama naanamapya yongashingeyi iha longowe nuudhingu oshoka oku na omashina ngashingeyi goku kokeka iimeno. No goku gandja uundjolowele owundji kiimeno ano uuhoho naashihe shoka sha pumbiwa kiimeno. Nuuna iimeno ya kokekwa komashina oha yi koko tayi endelele noku tulako iiyimati oyindji yo oyina uundjolowele.

Iinamwenyo mbyoka yili koshikunino shiinamwenyo oya pumbwa woo nayo okusilwa oshimpwiyu. Esoloshimpwiyu lyiinamwenyo mbika ongaashi nenge ondjabamba oya kanitha yina ,okandjamba okashona kakanitha yina ohaka silwa oshimpwiyu kwaamboka haya longo moshikunino taya gandja omahini kondjamba yivule okukoka.

Uunshitwe oshinima oshiwanawa, naantu mboka yena uunongo musho , oya ndulukapo omahala yega tula pomaunshitwe gaKalunga ngaashi pomeya, yega ningi omahala gokuvulukilwa. Uuna aantu taya vulukwa oya tala omeya nenge yatala uunshitwe nkene onkalo yilipo neshito lili.

Monale aantu okwali haya tekele nomayemele ashike mongashingeyi sho uuyuni wa huma komeho uutekinolohi noweya, aantu mboka ye na uunongo owundji oya nduluka po omikalo dhilwe dhokutekela iimeno ngaashi ominino dhakwatakanithwa miikunino e tadhi tsuwa oombululu nuuna opomba ya patululwa iimeno ayihe ohayi mono omeya ga gwana.

Oongombe odhi iinamwenyo mbyoka yasimana, unene tuu kAawambo. Aawambo ohaya longithwa oongombe okudhitsela miituthi yomanyanyu nenge omaluhodhi. Ohayi eta omahini ngoka haga tekula unene tuu oohembundangele naantu aehe. Ohadhi longithwa wo okweetapo iiyemo uuna tadhi landithwapo nenge tadhi tselwa tayi landithwa po dho onyama yadho tadhi landithwapo, ohadhi etele aantu iiyemo.

Opuna oshikunino shiinamwenyo shoka hashi edhilile iinamwenyo mbyoka kayishi yopaantu iinamwenyo mbyoka kayishi yopaantu ongaashi ne oonduli. Oonduli iinamwenyo yombili iinamwenyo iiwanawa na ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili yeye yatale nokutseya kutya oshinamwenyo oshatya ngiini. Iinamwenyo mbika ihayi kala paantu, ohayi edhililwa miikunino.

Ondjima oshinamwenyo shoka hashi vulu oku eta aatalelipo moshilongo yo ya tale, yo uuna aatalelipo taye ya taya futu oshimaliwa koshilongo. Oondjima oshinamwenyo oshiwanawa, oshoka eshito lyaKalunga noha li monikitha eshito nawa pakutala.

Oohi dhimwe dhomiinamweyo nenge ndi tye dhomiikulya yimwe mbyoka yi na uundjolowele, naantu ohaya longitha oonkondo dhawo okukwata oohi, yo taya landitha eta ya imonene mo iiyemo. Dhimwe ohaye dhi teleke e taya li yo yene noku pa aakwanezimo yawo. Oohi odha simana miinima oyindji.

Aanafalama oyendji miikunino yawo oye hole uunene oku kunamo iikwamboga. Iikwamboga ngashi oomboga dhuushimba, uuna wamundesha. Oomboga dhuushimba uuna nduno dha tulako etadhi ningi odhindji, etadhi kolo, ohaye kedhi kuthako nduno eta ye kedhi landitha, yo taya imonene iiyemo nokulanda wo uushosho woku kuna dhimwe.

Uuyunu sho wa humu komeho mongashi ngeyi aantu ihaya longitha we omikalo dhonale dhokutekela iimeno ndhiyaka hadhi manapo ethimbo, ihe oyandulukapo omikalo omipu dho ohadhi endelele okutekela iimeno omeya ga gwana ngaashi ominino dha taakanamiikunino etadhi tsuwa oombululu dho tadhi piti omeya tadhi tekele iimeno omeya ga gwana ngashi ka.

Oondjuhwa nenge nditi tye ookahadha, odho iitekulwanamwenyo mbyoka ya simana, unene tuu kaawambo. Aawambo ohaya tekula oondjuhwa opo ya vule oku imonena iiyemo. Uuna dha koka ohaye dhi landitha po yo taya mono mo iiyemo. Oye dhi simaneka wo oshoka odho hadhi dhipagelwa aayenda pashiwambo.

Moshilongo omuna omahala ogendji ga simana. Nomahala ngoka ohaga nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Nuuna aatalelipo yeya okutala omahala ngoka naashoka shili momahala moka ohaya etelele iimaliwa ano ohaya futu. Nuuna ya futa shono ohashi gwedha koshimaliwa moshilongo. Ano oshilongo ohashi ningi iimaliwa.

Aanikunino mo ngaashi ngeyi ihaalongowe nuudhigu ngele tashiya poku tekela iimeno. Mo ngaashi ngeyi okutekela iimeno okwa ninga okupu oshoka opuna omikalo odhindji omipu ndhoka aanikunino haalongitha opo ya tekele iimeno yawo ngaashi okutandelekitha oopayipi moshikunino ashihe eta dhitsuwa oombululu nuuna kopomba kwa patululwa iimeno ayihe oha yi mono omeya.

Ondundu eshito lyaKalunga neshito lyaKalunga ndika olye eta li kale hali vulu okulongwa moosikola. Moosikola omu na iilongwa oyindji mbyoka hayi vulu okulonga aanona oondundu nohashi eta shi ya fale pokantu mpoka haya vulu okufalwa ya ye ko ye kedhi tale nohashi gandja uunongo owundji mokanona uuna ka nongekwa moshinima keshimona nomeho.

Pashiwambo aantu ohaya lile momatiti. Omatiti oga talika ko gasimana unene tuu kaawambo. Uuna nende omuntu ta telekelwa onguta, ataalele ondjila yontumba, oha telekelwa e ta tulilwa omweelelo gwe metiti. Ano osha talika ko haku tiwa pashiwambo oshi na elago.

Aantu oyendji unene tuu Aawambo oya kwatwa kedhiladhilo ewanawa noya ndulukapo iikuku mbyoka yoku edhilila ookahadha. Ohaye ya tekula nduno nuuna ya koka nawa ohaye ya landithapo nenge taya landitha shoka hashi zi muyo ngaashi omayi. Omayi ohaga etele wo aantu iiyemo go omawanawa mokuliwa, ogena uundjolowele.

Molwa uutekinolohi nuuyuni mboka wahuma komeho . Aantu mongashingeyi unene aanamapya ohaya kunu iimeno oyindji mbyoka hayi ya etele iiyimati oyindji. Iiyimati mbyoka oyindji ohayeyi landitha po opo ya vule okwiimonena iiyemo mbyoka haya longitha okukandulapo oompumbwe dhawo.

Iimeno ya thita nawa ngaaka ohayi eta omuloka omuwanawa, nomuloka omuwanawa ohagu meneke shoka tse aantu twakuna noonkondo dhetu nawa noku ka teya iiyimati nenge iikulya yetu iiwanawa. Ohashi eta wo, omvula uuna yaloka nawa ohayi etelele iinima iiwanawa oyindji ngaashi, oohi, omafuma nayilwe.

Aantu monale oya li haya longele iimeno yawo noonyala dhawo yoyene, ihe mongashingeyi uuyuni sho wa huma komeho oku na omambakumbaku ngoka haga vulu okulongela iimeno nawa e tayi mene yu ukilila notayi mene momukalo omuwanawa no yi na uundjolowele. Ano omambakumbaku ohaga vulu wo okugandja uuhoho kiimeno.

Uunamapya owa simana. Uuna aantu ya kuna iinima miikunino yawo nditye ya kuna iimeno miikunino yawo. Uuna Iimeno mbyoka ya tula ko ohayi imi iiyimati iiwanawa noyili nawa . Ohayeyi longitha nduno okuyi landitha po etaa mono mo iiyemo, iiyemo mbyoka hayi vulu ku kandula po oompumbwe dhawo.

Moshilongo ohamu adhika wo iinima ngaashi oombuga. Ombuga ohamu vulu oku adhika iimeno mbyoka hayi hupu pwaana omeya ano yina omidhi dhaya muule, opo dhi katale omeya kohi yevi. Iinima mbino ohayi longwa wo aanasikola moosikola.